Umongikazi uhlola umntwana othwelwe ngunina, umongikazi ugqoke isigqoko esimhlophe esilamabala abomvu wasegqoka amagogorosi emehlweni umama ugqoke ikepesi.

Omongikazi abathathu. Ababili ngabesilisa kuthi oyedwa ngowesifazane. Bagqoke izigqoko eziluhlaza, kwathi ababili bagqoka okuluhlaza ekhanda, oyedwa wagqoka okumhlophe.

Omongikazi bahlola abantu ngezempilakahle omongikazi bagqoke amasudu aluhlaza abanye bagqoke okuyi green abanye bagqoke ama jean ngaphansi lezicathulo ezilentambo.

Umongikazi uhlaba isigulane ijekiseni. Umongikazi ugqoke imask wagqoka lokuluhlaza, isigulane also sigqoke imask sagqoka lejesi enkulu kakhulu.

Abantu abamatshayo, bagijima emgwaqweni. Abantu laba bagqoke izigqoko ezehlukeneyo okubalisela amajesi abomvu , amnyama Kanye lamhlophe.

Omongikazi bagqoke okuluhlaza, emlonyeni bazivala ngama mask, ekhanda bazivale ngengwane ezimhlophe. Ama mask avikela imikhuhlane ukuba ingangeni ngamakhala

Umongikazi ugqoke isudu eyi orange kuthi emlonyeni ugqoke imask , ezandleni wagqoka ama glavisi aluhlaza okwesibhakabhaka , isigulane sigqoke isigqoko esiluhlaza

Omongikazi bagqoke amasudu amuhlophe, kwathi ezandleni bagqoka amagilavisi aluhlaza. Bazivale ubuso ngamamaskhi okutshengisa ukuba umkhuhlane abalwisana lawo uyathelelwana.

Umkhankaso wokuvikelwa kwe Marburg virus. Kutshengiswa indlela abantu abangazivikela ngazo emkhuhlaneni lo obizwa ngokuthi Marburg virus. Umkhankaso lo ubhalwe ebhakanini.

Omongikazi bagqoke ama maski avale ubuso lamakhala, bona amamaski avikela ukuba imithi ebulalayo inga ngeni emlonyeni kumbe emakhaleni omuntu, abanye omongikazi bahlezi phezulu kwetafula kule mithi lama sanithayiza.

Omongikazi babhoda beyelapha umzukulu emkhuhlaneni ehlukahlukeneyo kugoqela abantwana abancane behlatshwa amajekiseni okuvikela emikhuhlaneni wepolio kumbe i TB

Omongikazi esibhedlela bagqoke okuluhlaza kwathi omunye wabo wagqoka okuyipink. Bonke omongikazi bagqoke amamask kwathi abanye bagqoka izingowane eziluhlaza.

Omongikazi ababili bagqoke amasudu aluhlaza, bagqoka ama mask avala ubuso. Ama mask la ayancedisa ukuba izinanakazana ezibangela imkhuhlane zingangeni emuntwini.

OMongikazi bagqoke ama mask avala amakhala lomlomo. Lokhu kutshengisa ukuba umkhuhlane ohlaseleyo ungena ngamakhala lomlomo. Izigulane lazo zigqoke ama mask ziyahlatshwa umuthi ongabe uvikela lowo mkhuhlane.

Umongikazi uhleli lesigulane, bagqoke amamaski emlonyeni, okutshengisa ukuba kulomkhuhlane othelelwanayo ngomoya njalo ungene ngamakhala kumbe ngomlomo.

Omongikazi bagqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka bagqoka lama musk emlonyeni ama musk avikela ukuba imikhuhlane ingabahlaseli ngamakhala kumbe ngomlomo.

Ama bacteria yizinto eziyenza umuntu agule uma zingangena emzimbeni womuntu .Yizo ezibangela imkhuhlane efana labo flu kumbe diarrhoea.

Omongikazi bahlola isigulane, umongikazi ugqoke okumhlophe kuthi ezandleni ugqoke amagilavisi. Emlonyeni ugqoke i"mask".

Amatanka aluhlaza, amatanka la agcina umoya oqakathelileyo ongafana lomoya esingawubiza sithi yi oxygen. Lomoya uyasebenza kakhulu uma umuntu esesehluleka ukuphefumula.

Umongikazi uhlola umuntu wesimama oyisigulane umongikazi ugqoke ijazi elimhlophe kuthi isigulane sigqoke okulamabala abomvu sathandela izambiya ezinye izigulane ezimbili.

Omama bakha amanzi esikotshweni, ababili bayapompa kuthi omunye uyakhelela lapho okuphuma khona amanzi ,uthwele i pheyili eluhlaza. omama laba bathandele amazambia.

Umkhankaso wezempilakahle ibhakane elibhalwe Africa health care okutshengisa ukuba lumkhankaso ukhankasela impilakahle kwelakithi e Africa

Abantwana ababili bakha amanzi emfuleni amanzi la akhiwa emfuleni awahlanzekanga ngoba avame ukuba elama jemusi ayiwo ayenza imikhuhlane njalo lamanzi ayabe elama chemicals agulisayo

Umkhankaso wezempilakahle ingcitshi yezempilakahle ithwele imayikhi eyiyo esebenzisa ukukhuluma ngayo lapha isifundisa uzulu ngezempilakahle.

Omongikazi bagqoke izigqoko ezilamabalabala agoqela aluhlaza, abomvu, amhlophe, aluhlaza okwesibhakabhaka. Kuthi abanye bathwele umntwana, abesilisa bagqoke amasudu amnyama.

Abantwana abancinyane esibhedlela ,kulomkhankaso wokugcinwa kahle abantwana belempilakahle eqondileyo.

Umntwana uthwala ibhakethi eliyiyelo elilamanzi uqeda kukha amanzi emathephini aphambi kwakhe, omunye ubaba umile ugqoke ijini lamathenisi futhi phezulu ugqoke isikipa.

Uzulu ufundisa ngabomongikazi ngabezempilakahle ekilinika kutshengisa kuletende oliyilo lapho okuzahlala khona uzulu efundiswa. Abantu banengi bagqoke izigqoko ezilembala ehlukahlukeneyo okubalisa ebomvu lokuluhlaza.

Umntwana omncane uthwele amanzi ngesigubhu umntwana ulukile ekhanda isiqgoko sakhe silama balabala agoqela aluhlaza lamhlophe

Abantu ababili ,abathwele isikhwama esimnyama. Owesilisa ugqoke isudu kuthi owesifazane ugqoke ibhulugwe elimnyama .Laba bantu ngabezempilakahle bankankasela ukuthi abantu babuye elizweni le Rwanda .

Umkhankaso wokuvikela umkhuhlane wegcikwane lemabhegi. Abezempilakahle bafundisa abantu ukuvikela lumkhuhlane. Umkhankaso lo wenziwa ngomnyaka ka 2024 ngenyanga uMfumfu.

Abantu besifazana labesilisa baphambili kwekilinika ekilinika kuyenziwa izinto ezinengi ezibalisa ukunikwa izixhwayiso ngempilakahle kumbe ukwelatshwa.

Umkhankaso wabezempilakahle. Omunye uthwele ivuvuzela eyenza inkulumo yakhe izwakale khatshana. Abanye bagqoke izikhipha eziluhlaza. Abanye bathwele ibhakane elitshengisa lokho abakukhankaselayo.

Imfaniswano wekhanda lomuntu lengqondo zakhe umuntu lo kutshengisa ukuba ikhanda lakhe lizunyiwe ngomutshina oyiwo ohlola ingaphakathi yomuntu kumbe izitho zomzimba ezingaphakathi.

Abomama bayafundiswa ngabezempilakahle bafundiselwa ebhodini emhlophe bona bagqoke izinto ezihlukahlukeneyo emakhanda bafake amaqhiye bafundiswa ngumuntu wesilisa.

Umkhankaso wokuba abantu kumele benakekelwe njalo bebelempilakahle emqondweni kufanekiswe umama ohlekayo otshengisa ejabulile. Kwasekubhalwa, " EVERYONE, EVERYWHERE has the right to good mental health."

Owesifazane utshengisa ethokozile. Abantu bayakhuthazwa ukuba bahlale bethokozile ukwenzela ukuthi bevikele umkhuhlane wengqondo.

Abantu bagqoke izigqoko ezehlukaneyo abangomama bagqoke amazambiya kuthi owesilisa ugqoke ibhulgwe kutshengisa ukuthi kuyaxoxwa ukuze balibale.

Abantu bahlezi bathola izifundo mayelana lempilakahle yengqondo. Omunye ugqoke iyembe ebomvu, wagqoka ijesi ebomvu. Omunye wagqoka ijakhethi eyikhakhi. Abanye omama bathandele amazambiya.

Abantwana abancinyane babukeka bekhathazekile engqondweni ngoba abanye bayakhala, abanye batshengisa ubuso obudanileyo kutshengisa ukuba kulento ebahluphayo engqondweni.

Umongikazi ume lomama olomntwana. UMongikazi uthwele ithermometer esebenza uku measure itemperature yomuntu. Umongikazi uthwele iphone. Umama ugqoke ingwane esiyibiza sithi yi bonnet.

Umuntu ugqoke okungcolileyo ongabe elengqondo ezingalunganga kumbe esithi ugula ingqondo uthwele ukudla ngamabanana izigqoko zakhe zidabukile kuthi inwele zakhe zingcolile.

umkhankaso wezempilakahle yenqondo ofundisayo ngowesilisa kuthi abalaleleyo bahlezi phansi omunye ubhabhule umntwana omunye ulezigqoko ezibomvu bonke babophe amaqhiye

Omongikazi esibhedlela bahlola umama oleleyo. Umama lo ulele embhedeni olengubo eziluhlaza. Kuthi omongikazi bagqoke izigqoko zabo.

Umama uphethe umntwana, umntwana ugoqelwe engubeni emhlophe yena umama ugqoke isigqoko esilamabala bala kuthi abanye bagqoke izigqoko ezilamabalabala njalo.

Isibhedlela esibizwa ngokuthi yiSanitus Medical Clinic . Esibhedlela kulapho abantu abathola khona usizo uma begula lokubaphetheyo okubahlupha .

Ibhakane elisitshengisa ikilinika. Amabhakane ayasincedisa kakhulu uma abantu bedinga indawo abangakwaziyo ukuba ingaphi. Ibhakane lilombala omhlophe labhalwa ngamabala amnyama.

Umkhankaso owabezempilakahle babuye ngemota emhlophe omongikazi bayake behambe bebhoda befundisa abantu ngokuvikela umkhuhlane lokuthi bahlale behlanzekile.

Imibheda yesibhedlela kulengubo ezilombala oluhlaza kube sokusiba lamanethi ayiwo avikela iminyane ukuba ingahlaselwa umuntu uma elele emibhedeni leyi.

Ibhakane lesibhedlela lisitshengisa ukuba isibhedlela singaphi. Leli bhakani lisitshengisa ukuba isibhedlela leso kusele 150 m ukuba ufike kiso.

Indlu yekilinika phansi kufakwe ama "tile" imibheda ilengubo eziluhlaza kuthi eceleni kulemunye imibheda emisiweyo elengubo eziluhlaza okwesibhakabhaka.

Kusesibhedlela sibona ngemibheda eyiyo esetshenziswa ngabantu abagulayo .Kulo munye umubheda olamavili osebenza ukuphusha umuntu ongasakwazi ukuzihambela .Uyabe lalisiwe phezulu .

Imibheda eklinika eminye ilombala ecazimulayo kuthi phansi kufakwe I floor eluhlaza okwesibhakabhaka phezulu kulama layithi alayithiweyo.

Umfaniswano womongikazi ogqoke okuluhlaza. Abanye omongikazi bahlezi phansi. Kube lebhakane eliluhlaza elibhalwe Men's Mental Health. Okutshengisa ukuba owu ngumkhankaso wempilakahle yabobaba.

Omongikazi bafundisane abantu ngezempilakahle, phezulu kwamatafula kulemithi egoqela emnyama, emhlophe izivalo zibomvu ezinye ziluhlaza, abantu bahlezi balalele umongikazi ogqoke okumhlophe.

Umongikazi uqgoke okumhlophe emzimbeni emlonyeni ufake i maski ekhanda wazivala ngengowane emhlophe ezandleni uqgoke amagilavisi amhlophe

Umongikazi uthwele igilazi elilomuthi phakathi igilazi leli libizwa ngokuthi yi measuring cylinder lona kuligilazi elisebenza ukulinganisa umuthi ofanele ukuphiwa umuntu.

Umongikazi esibhedlela usebenzisa esikubiza sithi yi mayikrosikophu okungumtshina otshengisa ukubona izinto ezincane ezingabonakali ngamehlo.

Esibhedlela umongikazi uthwele ijekiseni. Yena ugqoke okumhlophe kuthi ezandleni ugqoke amagilavisi aluhlaza. Kube sokusiba lemithi etafuleni.

Sifundiswa indlela zokuvikela umkhuhlane wekhensa sitshengiswa ukuba umuntu kumele ehlale eyenza esikubiza sithi yi physical fitness njalo edle ukudla okulungeleyo evikele ukuba lomzimba omkhulu.

Umkhankaso wezempilakahle yabantu owayenzakala ngo2024 lokho sikubona ngebhakane ukuba libhalwe 2024 Health research policy conference okutshengisa ukuba laba abaphambili ngomongikazi abafundisa abantu ngezempilakahle.

Izindlu zekilinika kulamasitepisi ayiwo asebenza ukuthi umuntu egade uma esiyaphezulu kulotshani eceleni obuluhlaza tshoko okutshengisa ukuba buyathelelwa. Ikilinika yindawo lapho abantu abathola ngezempilakahle.

umongikazi uthwele ijekiseni wathwala lomuthi umongikazi ugqoke i musk umongikazi ngumuntu omnyama osuka elizweni kumbe endaweni esiyibiza africa

Umkhankaso labezempilakahle abantu bayenziwa okunengi okubalisa ukuhlolwa lokufundiswa ngezempilakahle. Omongikazi bagqoke okumhlophe kuthi abantu bagqoke izigqoko zabo ezibalisa ezibomvu, eziluhlaza

Ibhakane le USAID leyi kuyinhlanganiso egqugquzela ukuncediswa kwabantu eAfrica ngezempilakahle lokuthi bethole ukudla okwaneleyo.

Imota elombala omhlophe imi phambili kwekilinika. Kuthi phambili kwekilinika kulebhakane elibhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka kube sekusiba lombala omhlophe phezulu kwebhakane. Ikilinika yakhiwe ngezitina.

Amabhakani asitshengise ukuba uyengaphi ngaphi uma udinga usizo olulande ekilinika amabhakane alusizo olukhulu emuntwini ongakaze efike endaweni yonaleyo.

Imitshina ehluke hlukeneyo eminye imhlophe kube sokusiba lentambo emhlophe ethandele komunye umtshina kutshengiswe lomfanekiswano wenyawo zomuntu kubesokusiba leminye imitshina ephezulu kwetafula .

OMongikazi bagqoke izigqoko ezimhlophe kuthi emlonyeni bagqoke ama mask alombala oluhlaza. Bahlezi phakathi kwemota.

Ibhakane elisitshengisa isibhedlela lilombala oluhlaza lomhlophe esibhedlela kulapho okwelatshwa khona abantu abagulayo kuthi abasebenza khona ngomongikazi.

Esibhedlela abantu bathola usizo ngezempilakahle. Abanye bahlezi emabhentshini, kuthi abanye babambe umzila. Amanye bagqoke ama jini, abanye bagqoke amayembe kuthi abanye bagqo.

Umongikazi uhlezi phezulu kwesitulo ukhangele ikhompuyutha, phezulu kwetafula kule mithi lebhokisi elimhlophe elilomuthi, kuthi eceleni kulombheda olengubo eluhlaza.

Umama usekhilinika ,ekhilinika sithola uncedo lokwelatshwa .Njalo abantu bayancediswa ukuphiwa izinto zokuvikela ukuba bengazithwali bengakafisi.

OMongikazi esibhedlela bahlola izigulane. Isigulane sifakwe umtshina wokukhangela ukuba igazi ligijima kanganani emzimbeni.

Umuntu wesimama ugoqe ingalo wazobamba ngesinye isandla. Lumuntu ngowesilungu, ugqoke iyembe elombala omunyama futhi amehlo akhe uwavalile.

Omongikazi bahlola isigulane bamthandele ngebhanditshi ebizwa ngesilungu kuthiwa yiBP kumbe ukugijima kwegazi ngesiNdebele. Umongikazi ugqoke inkombalanga elombala omhlophe.

Owesifazana okhulelweyo ulele esibhedlela wavula isisu oseceleni kwakhe ngumkakhe onguye obuye ukuzombona. Owesifazana ulenwele ezinde.

Umongikazi ulele ugqoke amaspactacles. Wasegqoka iwatshi esandleni, isigqoko asigqokileyo siluhlaza okwesibhakabhaka. Yena uvale umlomo.

Omongikazi bahlola abantu imikhuhlane ngokubahlaba ijekiseni ngobathathe igazi. Phezulu kwethafula kulamagabha ayiwo alamajekiseni okuhlaba abantu.

Isenta edila ngomkhuhlane wekhensa, ikhensa ngumkhuhlane ohlasela umzimba lumkhuhlane awuvamanga ukwelapheka ngesintu uvame ukwelatshwa esibhedlela lapho abafika bakuqume lapho oyabe usuhlaselwe ngumkhuhlane.

Omongikazi ababili bagqoke amamaskhi ayiwo avikela ukuba imithi ingangeni emakhaleni, kumbe amagcikwane amancane ayenza imikhuhlane ingangeni emakhaleni. Bathwele izinsimbi okutshengisa ukuba bakhangela eminye yemi.

Umntwana omncinyane ulele embhedeni eklilinika. Umntwana ulele engubeni eziyiphephuli kule nethi ngangale kwakhe. Umntwana ugqoke ibhulugwe eliyi oratshi.

Umongikazi uthwele umtshina, ugqoke amagilavisi kwathi yena wagqoka okumhlophe. Amagilavisi kamongikazi aluhlaza okwesibhakabhaka.

Amathafula alombala oluhlaza okwesibhakabhaka .Kube sokusiba lensimbi okuyikho okuphuma khona igasi kumbe amanye amakhemikhali asebenza esayensi lebhu.

Umongikazi uhleli uyabhala usebenzisa ipen ulenwele ezilukiweyo; yena ugqoke ijazi elimhlophe ngangale kwakhe kulendawo lapho okulala khona izigulane.

Umtshina elebhu, ubanjwe ngumuntu osebenza elebhu, ogqoke okuyellow phakathi kwe jakhethi emnyama. Uzivalile ubuso ukwenzela ukuba avikele kuma chemicals ayingozi atholakala elebhu.

Isandla sikamongikazi sigqoke amagilavusi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka sithwele igabha elilombala oluhlaza lona lilombala ocazimulayo.

Ipheyili elombala omhlophe okhanyiselayo ngaphakathi. Phakathi kulamanzi. Ipheyili le inamathiselwe iphepha.

Umongikazi ugqoke amagilavisi ayi purple wasegqoka ijazi eliluhlaza. Uthwele ijekiseni. Phezulu kwetafula kulemitshina eminenginengi.

Isandla sikamongikazi sigqoke amaglavisi aluhlaza okwesibhakabhaka, sithwele igabha elilamanzi aluhlaza ngaphakathi abhalwe bhafa solushini. Lawa manzi asebenza emakilinika kumbe emalabholethori.

Elaboratori lapho okwenziwa khona amatesiti sibona umtshina oyiwo osebenza ukwenza amatesiti umtshina lo umhlophe. Kuthi phezu kwetafula kulamacomputha ayiwo asebenza ukuncedisa ukuyenza amatesiti.

Kusekilinika kutshengisa izintambontambo ezimyama lezimhlophe. Kube lefoni phezulu kwetafula, lomunye umutshina olayithileyo. Ngaphansi kwetafula kulephepha elimhlophe.

Isibhedlela kulapho abantu esithola khona usizo uma sigula lesi sibhedlela sipendiwe ngombala oyiyelo, phandle kulama bhentshi ayenziwe ngezigodo .

UMongikazi ugqoke isigqoko esimhlophe esisibiza sisithi yiyunifomu. Uthwele amagabha emithi elinye lilombala obomvu kuthi amanye wonke amhlophe phezulu kulelembu eliluhlaza.

Umama ogqoke isayeke esiluhlaza. Isayeke sisebenza imisebenzi eminengi egoqela ukuvikela izinanakazana ezibangela imikhuhlane ukuthi zingangeni emlonyeni kanye lothuli lungangeni emakhaleni.

esibhedlela imibheda yiyo lapho okulala khona abantu abayabe begula kutshengisa ama mosquito net okuyi net evikela ukuba imiyane ingangeni ihlasele abantu abaleleyo

Ekilinika, lapha abantu bathola uncedo ngokwezempilakahle. Kungaba ngabantu abazithw thweleyo kumbe abagulayo, bayelatshwa ngodokotela.

Ezibhedlela kulemibheda eminenginengi kanye lamanethi ayiwo abantu abalala kiwo ukwenzela ukuba bavikele imiyane ingabalumi ebusuku ngoba ibangela umkhuhlane woqhuqho.

Ikilinika, yindawo lapho abantu abathola khona usizo uma begula kuyelapha omongikazi labodokotela besebekubhalela imithi ababona angathi ingakunceda.

Abesimama bathwele abantwana, kutshengisa ukuba babuye esibhedlela sabantwana lapho abantwana abayelatshwa imkhuhlane eminenginengi lokuhlatswa amajekiseni okuvikela imkhuhlane efana labopolio.

umongikazi esibhedlela bahlola abantwana omongikazi bagqoke ama mask okuvikela emkhuhlaneni etshiyatshiyeneyo ebalisa ukukhwehlela

Omongikazi ababili bagqoke okumhlophe ngaphezulu omunye uhlaba umntwana ijekiseni umntwana ulele embhedeni wesibhedlela okutshengisa ukuba uyagula.

uMongikazi uhlola umntwana umongikazi ugqoke isigqoko esimhlophe kwathi umntwana ukhululiwe umongikazi umhlola ukuba engabe engaguli na

Umutshina osesibhedlela yiwo ohlala amathuluzi umongikazi ugqoke amagilavisi aluhlaza uthatha amathuluzi phakathi kwalomtshina oyisiliva waba le round emnyama.

Umtshina wabantwana wokudlalisa. Umtshina lo udlaliswa ngabantwana abasakhulayo esikubiza sisithi yitoy. Iyenza umntwana ekhule ehlakaniphile njalo ekhule masinyane.

Ithemomitha ngumtshina wokuhlola ukuba umuntu utshisa okunganani emzimbeni. Lokhu kunikeza omongikazi umqondo wokuba umuntu engabe egula noma hatshi.

Isitulo esilombala omhlophe, silezibambo ezimnyama ezokuqamela uma umuntu ehlezi, kuthi phambili kuletafula elimhlophe, ngangale kwalo kube lelinye elimnyama.

Umtshina owokufaka edolweni, kufakwa edolweni uma idolo lithe lanyela kumbe laqamuka ukwenzela ukuba liqonde nta

Umongikazi ugqoke isigqoko esimhlophe kuthi phezulu kwetafula kule computer lamagabha alombala okhanyiselayo .Icomputer ilombala omnyama.

Umutshina osebenziswa ngabantu umabejima uyabe ulokhu ugijima gijima phezukwawo ukhulisa amamasili enyaweni njalo lumtshina usetshenziswa ngabantu abafuna ukuhafula ubududla.

Amagabha amathathu alamabhola amathathu elinye libomvu elinye liyiyelo kuthi elinye liluhlaza. Amagabha la alombala okhanyiselayo ngaphakathi kube sekusiba lethumbu elimhlophe.

Umongikazi uthwele ijekiseni legabha elilomuthi. Ijekiseni ihlabe igabha elilomuthi oyiwo ozahlatshelwa esigulaneni.

Umutshina wesibhedlela usebenza ukuthwala eminye imitshina, kulamavili angu 4 wona ulombala omhlophe ube susiba lentambo ezimnyama.

Imitshina esebenza esibhedlela igoqela amapekisi, imitshina yokusika kube leminye imitshina yokubopha. Limitshina ilombala ocazimulayo

Imitshina yokusebenzisa nxa oDokotela behlinza umuntu ,kubalisela irazor kube sokusiba lezigelo eziyi siliva kanye letemomitha esebenza uku measure i tempera.

Ithoyisi yomntwana yokudlalisa lamathoyi ayenza umntwana ekhule ehlakaniphile engqondweni njalo iyenza umntwana ekhule masinya

Umtshina kadokotela obizwa ngokuthi yi telescope kanye lezigelo umtshina lo obizwa ngetelescope usebenza ukukhangela isigulane ukuba inhliziyo yazo itshaya kanganani.

Umfanekiso we redcross le yinhlanaganiso efundisa omongikazi ukuba abantu bancediswa njani kumbe bayelatshwa njani.

Imitshina esebenza esibhedlela okunye ngama computer, kuthi okunye ngama binocular, okunye yimitshina yoku measure umuntu ulesisindo esingakanani.

Amagilovisi amhlophe aphuma phakathi kwebhokisi elimhlophe amagilovisi asetshenziswa ngabantu kumbe ngomongikazi uma bebamba into engabangela ukugula.

Imitshina yesibhedlela kugoqela ama computer amabili kubesokusiba lemitshina yokubona izinanakazana ezincane ezingakhanyiyo ngamehlo kubesokusiba leminye imitshina yokuweya umuntu.

Amagabha abomvu alezivalo ezibomvu wona abhaliwe ngokumnyama. La magabha asebenza ukuthwala izinto ekilinika okungaba yizibi kumbe imithi. Alula ukuthwala ngawo ngoba alamaviri.

Imask elombala omhlophe lerekeni eluhlaza okwesibhakabhaka. Imaski isebenza ukuvala amakhala ukuba engangenwa yizinto ezigulisayo .

Isihlalo esilombala oluhlaza ukuthi inyawo zaso zimunyama silensimbi ecazimulayo isihlalo lesi siyakhwezwa siphinde siyehliswe kusiya ngokuthi umuntu ufuna sibenganani

Izinyo lomuntu kutshengisa umkhankaso wokuba abantu bamele behlale bephethe kahle amazinyo abo ukuze abe lempilakahle ende. Kutshengisa isixubho esiyiso esisebenza ukugezisa amazinyo.

Ama"container" amabili, eyinye ilombala obomvu eyinye ilombala oyi"blue".Ama"container" la ngawokulahlela izibi esibhedlela ekungaba ngamajekiseni kumbe amagabha emithi.

Amathambo abantu amabili kuthi eceleni kulensimbi ezimbili eziyizo ezibambe lawo mathambo ,amathambo alombala oyi yellow kuthi ngaphansi kulombala ocazimulayo oyiwo ongumbala wensimbi.

Itafula ilenyawo zensimbi phezulu iyenziwe ngama pulanka inyawo zilombala oluhlaza .Amatafula angasebenza okunengi esibhedlela okugoqela ukufaka imithi lama jekiseni .

Esibhedlela kuyande ukuba lemibheda lapho okuhlala khona isigulane amanzi siyabe siwathola khonapho kukanti eceleni kwakhe kuyabe kulendawo lapho ofakela khona imiganu , izipunu kanye lakho konke angakusebenzisa

Igabha lomuthi elimnyama, isivalo salo laso simnyama. Libhalwe eflurance ngamabala amhlophe. Kwezinye indawo kubhalwe ngamabala aluhlaza.

Igabha lomuthi lilombala obomvu kuthi isivalo salo simhlophe iphepha langakhona lilombala oluhlaza. Kutshengiswe umuntu.

Amabhokisi amabili emithi alombala oluhlaza lomzila oluhlaza oyisiphambano abhalwe ngamabala amunyama wona amabhokisi womabili amhlophe.

Ibhokisi lilombala oyiyelo, kube lamanye amabala abhalwe ngombala omhlophe ,kubesikusiba lamanye amabala abhalwe ngamabala abomvu. Lona ibhokisisi ngaphandle libhalwe blood B.

Imithi isemabhokisini agoqela amhlophe abomvu amanye aluhlaza amanye amabala abhalwe ngombala omnyama lapho kuse phamasi yikho okugcinwa khona imithi.

Umuthi omnyama uthandelwe ngephepha eliluhlaza lokumhlophe kodwa isivalo sawo siluhlaza ubhalwe bresol lumuthi ungamanzi

Ibhokisi lomuthi libhalwe Px njalo amaphilisi afakwe egabheni elicazimulayo ibhokisi leli libhalwe ngamabala ayibhulu lamnyama.

Umuthi olesivalo esimhlophe wona umnyama ibhokisi lawo limhlophe. Ubhalwe ngamabala aluhlaza kwatshengiswa amaphaphu ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka. Umuthi ubhalwe ngamabala amnyama.

Igabha lamaphilisi, lilombala omhlophe, kubesekusiba lamabala abomvu. Amaphilisi la ngawokungezelela igazi emuntwini, libhalwe blood sugar

Amabhokisi acazimulayo atshengisa ukuba alama philisi phakathi wona amaphilisi alombala obomvu omhlophe kanye loluhlaza okwesibhakabhaka.

Umuthi osegabheni elimnyama. Phansi komuthi kulamaphilisi amathathu alombala oligolide. Isivalo sephilisi simnyama kuthi iphepha lawo limhlophe.

Igabha lomuthi libhalwe GLUCO FREEZE kulamaphilisi amhlophe ngaphakathi igabha leli lilombala obomvu lokuluhlaza okwesibhakabhaka.

Ibhokisi lomuthi legabha lakhona eliyitshumbu lilesivalo esihlophe kodwa ibhokisi legabha kulompala oyiyelo kwasekumbalwa ngompala omhlophe ukuthi pain relief okutshengisela ukuba lumuthi ngowokuthundubeza ubuhlungu.

Amabhokisi amabili emithi, phakathi kwawo kulamagabha amabili amhlophe, lamagabha la angumuthi obizwa kuthiwa yi Azithromycin, kungumuthi oyelapha umuntu ozwa ubuhlungu

Amagabha emithi amabili elinye libomvu kuthi elinye liyi yellow elinye elokucina lilombala oyi purple. Wonke abhalwe hydration tablets okutshengisa ukuba ngumuthi wokuncedisa ukuthola amanzi emzimbeni.

Igabha elilombala oyiyellow igabha leli lilamaphilisi phakathi amhlophe amaphilisi yimithi esebenza uma umuntu egula kungabe etshaywa likhanda kumbe okunye.

Lowo ngumuthi olokudla okunengi ojayele ukuhlatshwa umuntu ogulayo uma engasakwanisi ukuzidlela njalo engaselamandla.

Ibhokisi lamaphilisi elimhlophe lilombala oluhlaza. Lona libhalwe ngamabala amnyama. Kuthi amaphilisi asebhokisini elicazimulayo.

Umuthi omhlophe, uhlezi phezulu kwelembu elimnyama. Umuthi ubhalwe ngamabala amnyama, wona ulesivalo esicijileyo ngaphezulu kuthi ngaphansi siqatha kulamanye amabala abomvu

Ibhokisi lomuthi elimhlophe lilombala oyiyelo ongumzila. Kuthi amabala alo abhalwe ngokumnyama phandle kulegabha lomuthi elikhanyiselayo libe selisiba lesivalo esiyibrown.

Amagabha awemithi amanye alombala okhanyiselayo ngaphakathi alezivalo ezibomvu eminye imithi iphakathi kwama bhokisi amhlophe lawamabhokisi alombala omhlophe

Igabha elilombala okhanyiselayo liibhalwe DNS. Libhalwe ngamabala amnyama lamanye ayi pink. Igabha leli alilasivalo okutshengisa ukuba umuthi lo ube usetshenziswa

Amaphulasitiki akhanyiselayo alamaphilizi ngaphakathi, amaphilizi lawa abhalwe contra indications of levocetitizine, okuyilo ibizo lawo.

Amagabha emithi amathathu alombala omhlophe asebhalwa ukuba Xarelto tablets okulibizo lawo.

Ijekiseni legabha lomuthi oyiwo ohlatshelwa emuntwini ogulayo, ijekiseni isebenza ukungenisa umuthi emzimbeni womuntu.

Imithi ePharmacy iphakathi kwamabhokisi atshiyetshiyeneyo. Amanye amhlophe amanye aluhlaza okwesibhakabhaka kuthi amanye alombala obomvu. EPharmacy yikho lapho okugcinwa khona kumbe okuthengiswa khona imithi oyabe uyibhalelwe ngodokotela.

Igabha lomuthi elimnyama lilesivalo esiluhlaza , umuthi lo ubhalwe Cofsils okutshengisa ukuthi ngumuthi wokuhwehlela uyanathwa ngesipunu loba ngesivalo sawo.

Ibhokisi lamaphilisi lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka libhalwe anti diarrheal okutshengisa ukuthi leli libhokisi lamaphilisi lokwelapha abantu abalomkhuhlane wokugijinyiswa yisisu.

Amabhokisi amabili awamaphilizi umbala wawo uyiolenji kuthi amabhokisi la alombala obomvu kanye loyiyellow.

Ibhokisi lamaphilisi limhlophe libhalwe ngamabala amnyama. Amaphilisi la atshengisa kungamaphilisi anikeza umuntu i zinc

Amabhokisi amabili emithi. Elinye lilombala obomvu loyiblue. Kuthi elinye lilombala obomvu, loyi-yellow. Imithi ijayele ukuhlala emabhokisini.

Ibhokisi lamaphilisi lilo mbala omhlophe njalo libhalwe agomelatine tablets .Lilombala oyipink kweyinye indawo kuthi wona amaphilisi alombala oyiorange .

Amabhokisi amabili amaphilisi, phansi kulamaphilisi amahlanu. Amabhokisi la alombala omhlophe kanye loluhlaza okwesibhakabhaka. Abhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka.

Amagabha emithi amabili aphandle kwamabhokisi kuthi amathathu aphakathi kwamabhokisi. Elinye libomvu elinye limhlophe kuthi elinye liyelo libe lombala oluhlaza.

Ibhokisi elibomvu lamaphilisi, amaphilisi la alombala oyi yellow kuthi wona agoqelwe ephepheni elilombala okhanyisela ngaphakathi.

Ibhokisi lomuthi lilombala oluhlaza .Kuthi igabha langikhona lilombala omhlophe lesivalo esimhlophe. Imithi eminengi iyande ukufakwa emabhokisini ukwenzela ukuba ivikeleke elangeni elitshisa kakhulu.

Ibhokisi lomuthi lilamaphilisi phakathi, amaphilisi la alombala obomvu lomnyama kuthi ipulasitiki ewagoqeleyo libomvu lona ibhokisi limhlophe libhalwe memorin.

Umuthi osegabheni eliyiblack. Isivalo sawo, simhlophe. Ibhokisi lilamabala ayigreen, amhlophe, ayibrown, amunyama. Kanye layi- orange.

Amagabha amane emithi aphezulu kwelembu eliluhlaza . Amagabha la ngawemithi ehluka hlukeneyo Abhalwe amabizo emithi ephepheni eligoqele amagabha la .

Ibhokisi lomuthi libhalwe lubricant. Lona ibhokisi lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka lombala omhlophe ngaphezulu laselibhalwa lubricant okutshengisa ukuba lowo ngumuthi wokuyenza kutshelele.

Igabha elimnyama tshu elibhalwe ngamabala amhlophe nke libhalwe Gel Pomade okutshengisa ukuba lilamafutha okugcoba la mafutha ayelapha emzimbeni.

Igabha lomuthi lilombala oluhlaza lona limhlophe libhalwe cefalexin capsules. Libhalwe ngamabala amnyama, aluhlaza lamhlophe laselibhalwa ukuba isisindo salo yi500grames

Umutshina wesibhedlela ubhalwe silicon resuscisator wona ulombala oyi orange amabala abhaliwe ngokuluhlaza okwesibhakabhaka khona kumhlophe.

Ibhakane elilombala omhlophe kuthi emaceleni liluhlaza libhalwe RX leli libhakane elitshengisa amaphilisi.

Ibhokisi elilombala oyi yellow lomuthi libhalwe Prospan kufanekiswe ihlamvu okutshengisa ukuba lumuthi wenziwa ngezihlahla umuthi wakhona umnyama ulesivalo esimhlophe.

Igabha lomuthi elilombala omhlophe, phakathi kwalo kutshengisa ukuba kulomuthi omnyama. Ibhokisi lakhona lilamabala aluhlaza.

Abesilisa ababili omunye ukhanya ekhathazekile kuthi omunye utshengisa efundisa kumbe sithi ekhuthaza omunye lowo okhathazekileyo.

Umongikazi uhlezi lezigulane. Umongikazi ugqoke okumhlophe. Izigulane zibophe iqhiye emakhanda. Kuthi ugogo uthandele izambia emahlombe.

Ikhadi lesibhedlela lomuntu elitshengisa ukuba umntwana uhlatshiwe ijekiseni esiyibiza sithi imunayizashini leyijekiseni ehlatshwa abantwana abancane bevikelwa emkhuhlaneni.

Ibhakani elilombala oluhlaza, Litshengisa omama abagqkoke izigqoko zama Mosilemu. Zigoqela ezilombala oyiphinki loyi orentshi. Zonke zivala ubuso.

omongikazi bayenza ukhankaso bagqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka kuthi ibhakane abakhankasa ngalo lilombala oyi yellow lombala omhlophe laselibhalwa ngamabala amnyama

umongikazi uhlola usane umongikazi ugqoke okuluhlaza wagqoka lomtshina oyiwo okukhangela ukuba inhliziyo yomuntu itshaya kuhle na

Umama uhlezi lomntwana, usane lugqoke okumhlophe kuthi yena umama walo ugqoke isigqoko esiyiblue esilama balabala, uhlezi phezulu komubheda.

Umntwana omncane obizwa nge newborn ubanjwe ngumama wakhe. Sitshengiswa ukuba umntwana omncane ugcinwa kanjani ukuze akhule elempilakahle enhle angabi lemikhuhlane ehlukahlukeneyo.

Usane oluncane lufakwe ama"drip".Kutshengisa ukuba luyagula. Phezulu kulama thoyisi alo lokudlalisa ukuze luzilibazise.

Umkhankaso wezempilakahle. Kuhlezi abantu phansi. Abanye bagqoke okuluhlaza. Abanye okubomvu. Abanye okumnyama. Lumkhankaso, ngoweNational Antimicrobial Resistance Conference.

Usane oluncane lunathiswa umuthi ngumongikazi, usane lucimezile lulele phakathi kwengubo emhlophe, usane lungaba lusesibhedlela okuyikho lapho okutholwa khona impilakahle.

Umongikazi ugqoke okuluhlaza emzimbeni wagqoka lamaglovisi aluhlaza ubambe umntwana olele embhedeni kutshengisa ukuba umntwana lo uphathekile

Ibhakane lisitshengisa ngokuba omama labantwana kumele bethole impila kahle behlale bephilile. Leli bhakane litshengisa umama olabantwana ababili.

Ukhankaso wezempilakahle amantombazana akhankasela ukuthola amalungelo afanayo labesilisa bagqoke umbala oyi oreji ukuthi amabhakani wabo aluhlaza okwesibhakabhaka..

Umama uthwele umntwana ugqoke okubomvu kuthi umntwana uthandelwe ngengubo ebomvu. Kubhalwe "Rwanda:A Case Study" ukuba kusitshengisa ukuba lokhu yi"study"esayenziwa ngomunye umuntu.

Ibhakane elitshengisa umama olabantwabakhe ababili lona liyi orange libhalwe success factors for women and children's health ukuba libhakane elikhanakasela impilakahle yabantwana.

Umongikazi uhlola isigulane. Isigulane sihlezi esitulweni, kuthi umongikazi umile uthwele ithetoskhophu. Enyaweni ugqoke izicathulo.

umongikazi uhlola isigulane amehlo isigulane sifake amehlo emtshineni wokuhlolwa kuthi omongikazi bakhangele amehlo esigulane ngomtshina kuthi isigulane sigqoke impahla ezimhlophe

Umongikazi ogqoke oku mhlophe ubambe umtshina esibhedlela. Umongikazi ngabantu abayelapha ezibhedlela bakubhalela imithi okumele uyeyithenga efamasi.

Umongikazi uhlola i computer. I computer isitshengisa isifuba somuntu esithethwe ngesikubiza sithi yi x-ray eyiyo etshengisa ingaphakathi yesifuba ukuba imi njani.

Omongikazi ababili bahlola isigulane. Omunye umongikazi ugqoke okumhlophe kuthi omunye ugqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka bonke omongikazi bagqoke amamask.

Umama odila ngezempilakahle yabantu, uhlezi lesigulane. Uyasixwayisa ngalokho okusihluphayo. Ugqoke okulombala oluhlaza.

Umongikazi ugqoke isigqoko esiluhlaza. Isigulane sigqoke okubomvu. Umongikazi ukhangela isigulane ukuba igazi ligijima okunganani emzimbeni esikubiza sithi yi"Blood pressure".

Umongikazi utshengisa evale ubuso, kumbe amakhala lomlomo ngemask. Ugqoke isudu emhlophe. Lokumnyama ngapgakathi. Umongikazi ugoqe iza...

Umongikazi ugqoke okuluhlaza kwathi ekhanda wagqoka ingwane eluhlaza wagqoka amagogorosi okuvikela. amehlo wasevala. amakhala lomlomo ngemask emhlophe .

Umongikazi iyelapha usane ugqoke okuluhlaza kuthi ekhanda wagqoka ingowane emhlophe ezandleni ufake amagilavisi amhlophe

Umongikazi uthwele isithombe senso .Inso yisitho esisebenza ukugezisa igazi ukuze lisale lihlanzekile ,kungela okungafunakaliyo emzimbeni.

Umongikazi wesilisa ugqoke okuluhlaza umongikazi uthwele umutshi wakhe uphakathi kwendlu lapho alaphela kuyo.

Abantu ababili bonke balabantwana kutshengisa ukuba ngo Mongikazi. Bayelapha abantwana, bagqoke okumhlophe. Abantwana balele engubeni ezimhlophe.

Amabhokisi emithi ephamarcy alombala omhlophe amanye obomvu kanye loluhlaza ,ephamarcy kulapho okuthengiswa khona imithi eyabe ibhalelwe abantu nguDokotela

Efamasi kulapho esithola imithi esiyabe siyibhalelwe ngomongikazi ezibhedlela kanye lemithi esiyabe siyibhalelwe ngudokotela. Lapha imithi iyathengiswa.

Indlu ye pharmacy kulapho okuthengiswa khona imithi ongabe uyibhalelwe ngudokotela esibhedlela lapha singathola amajekiseni , amaphilisi kumbe imithi eyimpuphu.

Endlini esiyibiza ngokuthi yifamasi kutshengiswa ifirigi. Ifamasi yindawo lapho esithola khona imithi esiyibhalelwe esibhedlela. Eminye imithi kumele ihlale efrigini

Kusefamasi lapho okuthengiswa imithi ehlukahlukeneyo okugoqela imithi yokukhwehlela eyesisu lakho konke okungaba kuphazamisekile emzimbeni. Limithi iyabe uyibhalelwe ngu dokotela esibhedlela.

Kuse famasi lapho okuthengiswa khona imithi ehlukahlukeneyo ongabe uyibhalelwe ngu dokotela, unesi loba any muntu osebenza ekilinika lapho sithola lama jekiseni.

Ibhakane lekilinika. Elibizwa kuthiwa yiSangwa Polyclinic. Ekilinika kulapha abantu avahamba besiyathola usizo. Ngemikhuhlane, eminenginengi. Ebahluphayo, empilweni zabo.

Amabhokisi amaphilisi alombala otshiyatshiyeneyo. Lawa mabhokisi abonakala ephezulu kwetafula efamasi. Abantu bathenga imithi abayabe beyibhalelwe ngodokotela efamasi.

Efamasi yindawo lapho okuthengiswa khona imithi yonke ongabe uyibhalelwe esibhedlela ungabe uyibhalelwe ngumongikazi kumbe ngudokotela uyithola efamasi yikho lapho abantu abathenga khona lamajekiseni

Amabhokisi emithi etshiyetshiyeneyo, amanye alombala oluhlaza, amanye amhlophe abhalwe ngamabala amnyama amanye abhalwe ngamabala amhlophe lamabala aluhlaza okwesibhakabhaka.

Epharmarcy sithola imithi ehlukahlukeneyo esiyabe siyibhalelwe ngudokotela esibhedlela. Lapha imithi iyabe igciniwe njalo eminyango kuyabe kufakwe ama burglar bars okuvikela ukuba amasela engantshontshi.

Epharmacy kutshengisa amabhokisi emithi etholakala epharmacy epharmacy yindawo lapho esithola khona imithi oyabe uyibhalelwe ngosebenza esibhedlela kungaba ngumongikazi kumbe udokotela imithi yePharmacy iyabe ibekwe ngendlela yokuba ozothenga awubone

Amabhokisi amaphilisi amhlophe ngokombala alamabala aluhlaza labomvu amanye alombala oyibhurawuni abhalwa ngamabala amnyama

Amabhokisi emithi asefamasi efamasi yindawo lapho imithi ithengiselwa khona imithi igiqela engamanzi engamaphilisi

Efamasi kulebhakane phambili elibhalwe ibizo lefamasi. Ifamasi yindawo lapho okuthengiswa khona imithi yokwelapha abantu abavela kubodokotela kumbe kubomongikazi ezibhedlela.

Ifamasi yindawo lapho abantu abagulayo abathenga khona imithi ebangabe beyibhalelwe esibhendlela ngomongikazi ebalisela amaphilisi kumbe amajekiseni.

Umkhankaso wezempilakahle. Umongikazi ufundisa uzulu ngezempilakahle. Omongikazi bayafundisa ukuba abantu beziphathe njani emzini yabo ukuze bephile impilo ehlanzekileyo.

Umkhankaso ngezempilakahle. Umongikazi ugqoke okumhlophe. Kuthi abantu balalele, umkhankaso lo. Lapha kusekilinika, yikho okwenzelwa khona imikhankaso yezempilakahle. Kulabantu.

Ibhakane elikhankasa ngezempilakahle, omongikazi bavame ukubhoda ngezindawo ezilabantu abanengi bekhankasa ngempilakahle kazulu ukuze abantu bephile bengela mikhuhlane.

Owesilisa ugeza izandla ethephini. Ugqoke imaski emlonyeni wagqoka ihembe elombala oyi purple lebhulugwe elimnyama.

Umongikazi uhlola isigulane igazi. Umongikazi ugqoke okumhlophe. Kuthi emehlweni ugqoke amaspecks, okuvikela ilanga. Kumbe ukuba abone kuhke.

Umongikazi bagqoke izigqoko ezitshiyatshiyeneyo ukubalisa okumhlophe lokumnyama, kutshengisa ukuba lapha kulezifundo ezitholakalayo kanye lemitshina iphezulu kwamatafula.

Sekilinika onesi bafundisa abantu ngezempilakahle. Abanye bayakhangelwa igazi. Kutshengisa ngonesi ogoqele umuntu ngebhanditshi okutshengisa ukuba uqeda kuhlatshwa ngejekiseni.

Umkhankaso wezempilakahle abantu bathwele amaphepha batshengisa ukuba bakhankasela ezempilakahle baphambili kwekilinika lapho okukhankaselwa khona ngezempilakahle.

Omongikazi bafundisa uzulu ngezempilakahle .Omongikazi bagqoke amajazi amhlophe kuthi uzulu ugqoke amasudu amnyama wabopha lamathayi amnyama .Omunye umongikazi ubophe ithayi ebomvu.

Umkhankaso wezempilakahle. Abantu balalele abafundisa ngezempilakahle befundisa. Kugcwele abantu abatshiyatshiyeneyo bahlezi phezulu kwezitulo ezibomvu.

Umongikazi uhlola isigulane. Isigulane ngugogo, uthandele iqhiye eluhlaza wathandela lezambuya eliluhlaza. Kuthi ebhodini kubhaliwe ngetshoko.

OMongikazi bayenza umkhankaso wezempilakahle, vavame ukuphuma omongikazi bahambe behlola abantu njalo bahambe benika abantu amacebo okuba bengayenzanjani ukuze bebelempilakahle enhle.

Umkhankaso wezempilakahle omongikazi bayake besuke behambe bekhankasela uzulu ukuba abe lempilakahle enhle. Omongikazi bagqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka.

Umama uhlezi phakathi kwenethi inethi le ivikela ukuba iminyane ingamlumi uma elele iminyane yizibungu eziluma umuntu zithelele umkhuhlane obizwa yimalariya

Umkhankaso wezempilakahle. Abantu bahlezi babukele iprojector. Iprojector ngumtshina osebenza ukukhanyisa ama video abemakhulu ukwenzela ukuba inani labantu abanengi babone.

Omongikazi babhoda bekhankasa ngempilakahle yabantu njalo bebanengi umongikazi ugqoke okumhlophe kuthi abantu bahlezi phansi bamelele umongikazi.

Umkhankaso wezempilakahle abantu bahlezi balalele umongikazi bebafundisa ngezempilakahle abantu bahlezi ngaphansi kwamatende kuthi abanye ama umbrella.

Umongikazi ugqoke isigqoko esiyipink kuthi izigulane zigqoke okumhlophe bonke bagqoke amamask avikela emkhuhlaneni.

Abantwana abangamankazana bathwele ama ped yiwo abawasebenzisa uma besesikhathini kuyatshengisa ukuba ama peds lawa bawadonethelwe kumbe bawaphiwe mahala.

Owesifazana Lowesilisa okutshengisa ukuba laba bobabili yindoda lomkayo owesimama ucabuza owesilisa. Owesilisa uyahlekelela.

abantu abangamadoda labesifazane kufundiswa ngezempilakahle bagqoke okuluhlaza phambili abanye bagqoke okubomvu okumnyama kanye lokumhlophe

Umama ugqoke imask. Umamal o uthwele umntwana omncane, ibhakane lisitshengisa ngokuhlanzeka kwezempilakahle yabomama.

Emabhokisini aluhlaza okwesibhakabhaka. Amanye amhlophe abhalwe ngamabala amnyama. Limithi itshengisa ukuba yimithi yokutshekha ingculaza emuntwini. Amanye amabala ayipheplu.

Ifulegi elemibala eminenginengi etshengisa ukuba yifulegi ekhankasela ukuthi abantu bephilisane, bangabandlululani ngokuthi bayibulili buphi kusabesifazane, abesilisa labobonke abanye.

Umama unika umntwana ipholiji. Yena umama uthandele izambia emahlombe . Umntwana uyadla okunye uyakhafula. Umntwana ugqoke isigqoko esilamabalabala abomvu, aluhlaza, lamhlophe.

u mongikazi ume lomama othwele umntwana umongikazi ugqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka kuthi umama ugqoke iqhiye wathandela umntwana ngengubo ebomv

Abantu bahlezi balalele izifundo kubomongikazi. Izifundo lezi zimayelana lempilakahle yabo yezocansi. Kugoqela omama labesilisa ababili.

Amaphepha amaphilisi alombala ohlukahlukeneyo okugoqela okubomvu amanye aluhlaza kuthi amanye ayi purple abhalwe burn cream okutshengisa ukuba ngumuthi wokugcoba uma umuntu etshile.

Igilasi elilamanzi, lamanzi athelwa kwelinye igilasi. Igilasi leli liyakhanyisela phakathi. Amanzi asebenza okunengi uma umuntu eyenza amasports.

Umongikazi ogqoke isigqoko esiluhlaza uthandela isigulane ibhanditshi . isigulanie sigqoke okumnyama kuthi enyaweni sigqoke amathenisi .

Kusekilinika yalabo abayenza ezemidlalo kulombheda okuyiyo lapho okulala khona labo abantu abayabe belimele bedlala ezemidlalo, ikilinika imhlophe lombheda umhlophe.

Umuntu wesilisa ugqoke okumnyama utshengisa ukuba umuntu uyenza amasipotsi . Enyaweni ugqoke amathenisi njalo kutshengisa eqinile.

Umama oziyelulayo ugqoke ithayithi elombala oluhlaza ,lebhatsa elombala oluhlaza. Uzibambe unyawo ,ugqoke amatheki alombala omhlophe.

Abantu ababili abatshengisa beqinile emzimbeni okutshengisa ukuba lababantu bayenza esikubiza sithi yikujima, okuyikuqinisa umzimba ngokuthwala izinsimbi lokudla ukudla okulokudla okunengi. Kulezikhwama phambi kwabo.

Umtshina wesibhedlela olombala oluhlaza utshengisa imizilazila elembala etshiyatshiyeneyo. Eminye ibomvu ,oyiyelo, oluhlaza okunye kumnyama. Wasutshengisa ipikitsha yomuntu ongumama

Imitshina emhlophe yesibhedlela eyinye ilayithile yatshengisa amabala lamanamba agoqela u126 kuthi phezulu sibona umduli opendwe ngependa emhlophe

Omongikazi bagqoke izigqoko ezimhlophe kuthi omunye ugqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka. OMongikazi laba omunye wabo ufake iwatshi, phezulu kulesigulani esileleyo.

Imitshina esebenza esibhedlela eminye isebenza ukutshekha i temperature yomuntu kodwa eminye isebenza siyibize ngokuba ngamastopwatch isebenza ukubala lokhu okuyabe kufuna ukubalwa ngudokotela kumbe umongikazi.

Abantwana bafundiswa ngezempilakahle. Abantwana bafunda belamakhompuyutha. Obafundisayo ugqoke isudu, wagqoka lamagilasi emehlweni.

Esibhedlela abantu abagulayo balele embhedeni. Kulomtshina oyiyo okhangela ukuba isigulane kuyaba lotshintsho na kumbe akula bungcono ekuguleni kwaso.

Umongikazi ugqoke okumhlophe emzimbeni , wasefaka imask eluhlaza , usebenzisa umtshina olayithileyo wafaka amabala abomvu ayiyelollow laluhlaza

Ezibhedlela abantu bathola usizo lokufundiswa ngezempilakahle abafundisayo bathwele amaLaptop okuyikho lapha bathatha khona loku abakufundisa abantu

Izihlahla eziluhlaza. Izihlahla zingumuthi esintwini. Ziyelapha imikhuhlane, etshiyatshiyeneyo. Ebalisa ukukhwehlela, inyongo, ukugijinyiswa yisisu. Lokunye.

Izihlahla eziluhlaza, ziluhlaza okutshengisa ukuba lindawo le ilezulu elinengi njalo phansi kulokudla. Izihlahla zisebenza imisebenzi eminengi sibili okuyi kwelapha imikhuhlane eminengi

Izihlahla eziluhlaza tshoko izihlahla zingu muthi esintwini izihlahla ezelapha imikhuhlane eminengi esintwini ebalisela inyongo ikhanda Kanye lokukhwehlela.

Isihlahla esiluhlaza tshoko, isihlahla lesi singumuthi esintwini. Zinengi izihlahla ezithokala ziyelapha esintwini ezinye zakhona ngingabalisela isihaqa, umtswiri kumbe umlembelembe.

Izihlahla eziluhlaza, izihlahla esitwini zingumuthi. Ziyelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo kusiya ngokuthi yisiphi isihlahla. Lezizihlahla zibalisela isihaqa lentelezi.

Izihlahla eziluhlaza lesi sihlahla singumuthi esintwini zingengi izihlahla ezingumuthi esintwini njalo ziyelapha imikhuhlane ehlukeneyo kusiya ngokuthi yisiphi isihlahla

Izihlahla eziluhlaza zinde kakhulu okutshengisa ukuba lezizihlahla zithola amanzi amanengi njalo indawo leyi ivundile kulotshani obuluhlaza tshoko okutshengisa ukuthi labo kuthola ukudla okwaneleyo.

amatshe amanenginengi lotshani eceleni kubesekusiba lesihlahla esiluhlaza okutshengisa ukuba indawo ilezulu yikho kulezihlahla lotshani obulu hlaza tshoko

Amahlamvu aluhlaza amahlamvu la atshengisa ukuba athola izulu elaneleyo. Amahlamvu asebenza okunengi esintwini okugoqela ukuba ngumuthi lokuba yikudla nje kwenyamazana labantu.

umhlabanguba yisihlahla esilamaluba aligolide siyasebenza ukwelapha imkhuhlane enjangabo nyongo ukukhwehlela lokugijinyiswa yisisu

Amabhokisi amabili emithi yesintu. Limithi itshengiswa emabhokisini alombala omhlophe. Abhalwa ngombala omnyama. Kutshengiswe ifulawuzi elilombala oyiyellow.

Imithi yesintu iphakathi kwemiganu eyenziwe ngezigodo, eminye imithi igigiwe yawonyiswa ,eminye ibomvu, eminye imhlophe

Igabha lomuthi esilibiza ngokuthi yi alovera jeli. Leligabha lilombala omhlophe. Lumuthi ngowokugcoba uma umuntu eqeda kugeza.

Ibhokisi elibomvu lamaphilisi kube sokusiba legabha elibhalwe forever focus brain clarity okutshengisela ukuba lawo maphilisi ngawengqondo uba umuntu aphumule

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza isihlahla lesi side ngaphansi kwaso kulamahlamvu kube sekusiba lotshani kulezinye izihlahla ezitshengisa ngangale kwaso ezinye azila mahlamvu.

Igabha lomuthi lilombala omhlophe kuthi isivalo salo siyi blue libhalwe syrup okutshengisela ukuthi ngumuthi wokugcoba emlonyeni

Igabha lamafutha elibhalwe skin oil, leligabha lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka, litshengisa ukuba ngamafutha agcotshwa emzimbeni womuntu.

Amabhokisi okudla kwesintu kugoqela amabhanana kube lama pineapple, okunye ukudla kuphakathi kwamaphepha. Ukudla lokhu kunika umuntu amandla lamaproteins.

Ibhokisis lamaphilisi lilombala oyi yellow loluhlaza kuthi ama philisi wona alombala oyi orange aphakathi kwe pulasitiki ekhanyiselayo.

Imithi esibhedlela iphakathi kwamagabha akhanyiselayo. Amanye alezivalo ezibomvu kuthi amanye alezivalo eziluhlaza. Amanye amagabha lawo aluhlaza.

Amagabha emithi kugoqela alombala omhlophe kuthi amanye ayi yellow abhalwe ngombala omnyama. Amanye afanekiswe izihlahla ayenziwe ngazo.

Ibhokisi le "Forever Lite Ultra" lilamabala abhalwe ngombala oluhlaza lalo liluhlaza. Leli bhokisi liyi 17g.

Umuthi wesintu oyelapha amafayibroyidzi. Amafayibroyidzi yizinto ezikhula emzimbeni ezingalunganga. Kungaba sesiswini, esifubeni, lumuthi uyazelapha.

Igabha elilombala oyi yellow, libhalwe ngamabala aluhlaza. Igabha leli ngele coffee, icoffee isebenza ukwelapha izinto ezinengi ezibalisela iflu kumbe ukutshaywa likhanda.

Amagabha ngithi, amanye alombala omhlophe kuthi amanye aluhlaza. Elinye libhalwe Aloe Vera okutshengisa ukuba ngumuthi oyenzwe ngesihlahla esibizwa ngenhlaba ngesiNdebele.

Isihlahla esiluhlaza, izihlahla zisebenza okunengi esintwini okuqatheke kakhulu yikwelapha ziyelapha imikhuhlane eminengi nengi.

Izihlahla eziluhlaza tshoko ,kutshengisa ukuba lindawo ilezulu elinengi. Ngoba kwande ukuthi indawo elezulu yiyo ehlala ilezihlahla eziluhlaza njengalezi esizibonayo. Lezi zihlahla zingaba yikudla.

Izihlahla ezinengi zingumuthi njalo ziyelapha imikhuhlane etshiya tshiyeneyo ebalisela inyongo kanye lekhanda.

Izihlahla eziluhlaza tshoko, izihlahla ziligugu esintwini yizo eziyenza imithi eminengi nengi. Okubalisela isihaqa, intelezi lemithi isebenza ukulapha imkhuhlane etshiyatshiyeneyo.

Isihlahla esiluhlaza tshoko silezigodo ezomileyo. Izihlahla zisebenza okunengi esintwini okungaba yikwelapha kumbe ukufeeder inyamazana.

Izihlahla eziluhlaza. Ziluhlaza tshoko emahlamvini okutshengisa ukuba ziyathola amanzi ayeneleyo lokudla okweneleyo. Lezi zihlahla zikhulile okutshengisa ukuba zithola amanzi ayeneleyo.

Isihlahla esiluhlaza sitshengisa ukuba lesi sihlahla siyikudla okusuthisayo ezinyamazaneni. Izihlahla zisebenza okunengi okubalisela ukuba yimithi ebantwini kanye lezinyamazaneni.

Ihlamvu lesihlala esibizwa kuthiwe lilithanga lesisihlahla siyadliwa siyisitshebo kuthi abantwana baso bayadliwa benathisa itiye ekuseni.

Umfanekiso wesihlahla esingumuthi. Lesi sihlahla silamahlamvu aluhlaza kuthi ngaphansi silesigodo esiqatha. Izihlahla zingu muthi etshiyatshiyeneyo esintwini okugoqela ukwelapha inyongo

Umama uqumaquma amahlamvu phakathi komganu wesigodo. Kutshengisa ukuba wenza umuthi. Izihlahla zesiNtu ezinengi zingumuthi zigoqela isihaqa lentolwane.

Isihlahla esimhlophe esibizwa ngokuthi likhowa, lesi sihlahla siyadliwa siyisitshebo njalo sisebenza ukwelapha imikhuhlane eminenginengi emzimbeni womuntu okubalisa inyongo

Isihlahla ezilamahlamvu aluhlaza tshoko .Kuthi phansi kulotshani . Isihlahla lesi singumuthi esintwini. Izihlahla zelapha imikhihlane ehlukahlukeneyo esintwini kusiya ngokuthi yisiphi isihlahla.

Amagabha emithi imithi le isemagabheni aluhlaza amanye amagabha ayacazimula ayakhanyisela ngaphakathi amabhokisi amagabha alombala oyi khakhi.

Isihlahla esiluhlaza. Amahlamvu ezihlahla asebenza imisebenzi eminengi ebalisela ukuba yimithi yesintu eyelapha inyamazana kunye labantu. Abasebenza njalo ukuba yikudla.

Amahlamvu esihlahla aluhlaza atshengisa ukuba athola amanzi ayeneleyo. Amahlamvu ezihlahla angumuthi esintwini, ayancedisa ekwelapheni inyamazana kanye labantu.

amahlamvu esihlahla esisibiza sisthi lithanga lesi sihlahla siyadliwa amahlamvu aso eyisitshebo kumbe abantwana baso bedliwe benathiswa letiye ekuseni

Imithi eyelapha okuhlukehlukeneyo. Lapha sithola imithi yona isemabhokisini agoqela amhlophe abhalwe ngombala omnyama, amanye alombala oyiyellow amanye aluhlaza.

Umfanekiso wesihlahla eziluhlaza lesisihlahla singumuthi yesintwini kulezihlahla ezinengi ezingumuthi ukusebenza amahlamvu impande kumbe izigodo kwande ukuba zihlanganiswe lamanzi besekunathwa ngumuntu ogulayo

Isihlahla esiluhlaza. Zinengi! Kuthi ngaphansi kwaso, kulotshani obuluhlaza. Kutshengisa ukuba indawo le, ilokudla okunengi, njalo ilezulu kakhulu. Yikho utshani buluhlaza.

Izihlahla ezinde eziluhlaza. Izihlahla lezi zisebenza esintwini ukulapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo egoqela inyongo, ikhanda lokugijinyiswa yisisu.

Abantu abane. Abesimama ababili. Kanye labesilisa ababili. Bahlanyela izihlahla. Owesilisa ugqoke iyembe emhlophe, kwathi abesimama, bagqoka okulamabalabala. Agoqela okubomvu.

Izihlahla eziluhlaza tshoko zilamahlamvu amakhulu lamancane. Izihlahla esintwini zisebenza imisebenzi eminengi egoqela ukuba ngumuthi ukwelapha kumbe ukuba yikudla kwembuzi.

Izihlahla eziluhlaza, zilamahlamvu aluhlaza amakhulu kutshengia ukuba lindawo ilokudla okunengi njalo ilezulu elinengi. Abantu bengancediswa yizihlahla ukuthi badle njalo banike izifuyo zabo zidle, ngoba zidla amahlamvu.

Izihlahla eziluhlaza esintwini izihlahla zisebenza okunengi okubalisela ukuba ngumuthi kumbe ukudliwa zinyamazana ezifuyiweyo ngabantu

Ama fruits abizwa ngokuthi ngama nantshisi inkomitshi iletiye yona inkomitsho ilombala omhlophe, kube sekusiba lamaluba amahlophe layi purple.

Isihlahla eziluhlaza izihlahla zisebenza okunengi esintwini okubalisela ukuba ngumuthi kumbe ukudlisa inyamazana. Imithi yesintu ivame ukuthi kuyathathwa amahlamvu ehlanganiswe lamanzi ube usunatha

Umuthi wesintu lesi kuyisihlahla esilamahlamvu ayelaphayo uyathatha amahlamvu uwagige uhlanganise lamanzi ube usunatha amanzi akhona.

Umama uhlezi uthwele idishi eyi blu, phambili kwakhe uchaye ukudla okuluhlaza kube sokusiba lokunye okubomvu endishini yena uthandele izambiya.

Isihlahla esiyelaphayo ngaphansi sitshengisa ukuba lesisihlahla uyenza njani uma ufuna ukuyenza umuthi zinengi izihlahla esintwini eziyelaphayo kugoqela izihaqa lentelezi

Izihlahla eziluhlaza tshoko. Lesi sihlahla singumuthi esintwini. Uyathatha amahlamvu aso amakhulu uwahlafuhlafune ube usuginya umsobho wakhona.

KweleZimbabwe abantu bayake babuthane benza imsebenzi etshiyeneyo engafana lokuhlanyela izihlahla ukuthelela izihlahla lokukha izithelo zezihlahla eziyabe zikhona.